Ekiibo kiriho ebinyobwa, ebinyobwa tibitondwire omu rubaju harimu akadeeya ebinyobwa biri omu rangi eya kitaka

Abaana bashutamire aha ntebbe omwana omwe ayekwatsire aha mutwe kandi omukono gwe ogundi gukwatsire aha ntebe omu rubaju rwe hariyo ondiijo omwana ayekwatsire aha mutwe aha ngaro ze hariho akakomo.

Amaju marungi gari obuseeri bw'amaizi, aha maizi haine abantu abeemereireho kandi ahaiguru y'amaju hariho amabare marungi garikureebeka gye ahaiguru hariho ebicu biri omu kara ya buru

Omukono gw'omuntu guwatsire obukomo mu ngaro, hariho obutambaara oburikutukura n'oburikwiragura. Obutambaara bwinemu n'erangi erikwera. Obukomo obundi buri ahaiguru y'obutambara.

Omukazi aheekire omwana aha mugongo eyekoreire enku aha rubaju rwe aineho omwana ondiijo orikutambura kandi aha rubaju rw'omwana hariho omwana w'omwishiki akwaitse akagyega omu ngaro.

Omwana ajwaire yunifoomu, yunifoomu y'omwana neya buruuru eine obutogi buri kwera omwana ajwaire esapuri, omwana aine akakomo omu ngaro, omwana ariyo nabaziira omwenda n'omwana w'omwishiki.

Omwana w'omwishiki ayemereire, ajwaire akateteeyi n'akasikaati. Aha rubaju rwe hariho akaveera. Enyima ye hariho amakara gaazire ahansi. Kandi enyima ye hariyo abashaija bashutami aha katebe n'omwana abari omu maisho.

Omushaija akwatsire esiimu omu ngaro zeye aha mukono gweye ajwaireho akakomo aha mukono ogundi ajwaireho eshaaha. Omushaija ajwaire empare n'esaati.

Omwara guriho ebisaasiro omu rubaju, omu rubaju orundi hombekireho enju y'amaabati omu rubaju rw'enju hombekirweho enju endiijo ey'amatafaari.

Aha rubanju rw'amaizi hariho obuju bwombekirwe nk'obufuuha hariho akati kurungi kiine obupaapa buri kureebeka gye kandi omu rubaju harimu emiti endiijo hariho obunyaatsi buri kureebeka gye.

Ekizimbe kiri kya kanyina ni kiraingwa. Ekizimbe kiine obudirisa bw'ekirahuri. Omu rubaju rw'ekizimbe hapakingiremu emotoka eishatu. omu maisho g'ekizimbe hariho emiti miringwa ebiri

Omunju harimu engoma, engoma zoona nitaano kandi omu rubaju rw'engooma harimu entebbe ishatu endaingwa aharubaju rw'entebbe hariho engarabi.

Akanyonyi k'omunwa muraingwa kemereire aha munwa hariho erangi erikwiragura n'erikutukura amapapa ga akanyonyi agamwe gari omurangi ya buruuru.

Amato agashutamire ahaiguru y'amaizi, ahaiguru y'amato hariho abantu bashutami eryato erimwe riri omu kara ya kinyaatsi kandi eryato erindi riri omu rangi ya kitaka.